Neŋ-yaga la zeŋ, ka ba mine are, a su bonsɔglɔ, ka mine su bompeɛle. Ba vɔgle la zupilpeɛle, ka mine vɔgle bonsɔglɔ, ka daga biŋ.

Noba la are a z… nyɔge taa nuuri a zɛge. Ka ba mine su kpare pelaa ka pare taa zeɛ. Ka ba mine su kare s… sɔgelaa ka pare taa zeere, ka ba mine su bonzeere.

Lɔɛ kãã koɔroo yiriŋ, ka noba are, ka lɔɛ are, ka lɔɛ bompeɛle ka mine e vaare.

Noba la are a bͻle ŋmeԑbo zie. Ba su la bompeԑle ka ba mine eŋ nͻͻte sͻgelͻ kaa lombobo taa peԑle ka ba toore gbԑ toore bondͻre.

Noba la are, ka ba mine dɔɔ, ka ba mine su kpare sɔglɔ, ka ba mine kyɛ kpolo, ka ba mine seɛ kuri sɔglɔ, ka ba mine su kpare nuwogiri.

Sori la gaŋ, ka lɔɛ are, ka noba are, ka vūū di, ka yie di, ka lɔɛ di, ka kyɛnse di, ka nyoore uuro, ka daare are. Ka lɔɛ e zeere ane sɔglɔ.

Neŋyaga la are, ka yir are, ka lͻԑ are. ka ba mine su bompeԑle, ka ba mine su bonzeere, ka ba mine vͻgele bonzeere, ka ba mine vͻgele bonvaare.

Bondirii la biŋ, a be laapelaa poͻ. Bԑŋԑ ne mui la ka zeԑre dogele ka gyԑlee dogele ka gyԑnlee dogele ka vaare dogele.

Noba la are, ka sola biŋ a taa peԑle a taa sͻgelͻ, ka baatere biŋ a taa peԑle a taa sͻgelͻ. Ka noba are, a su kpare peԑle.

Neŋ-yaga la. Ka ba mine zeŋ, a ti kogro, ka mine teɛ ba noɔre, ka mine teɛ ba tumo, ka mine kyeele.

Noba la are, ka yiri are. A a yiri e la dͻre, ka kyԑnse e zeԑ. Ka ba su kpare dͻre a vͻgele zupili dͻre ka kaŋa su kpare.

Noba la ͻnnͻ kõͻ. Ba taa la orͻba peԑle, ka ba mine taa bonsͻgelͻ. Ka ba mine su bondͻre ka a nuuri taa sͻgelͻ. Ka ba mine seԑ kuri sͻgelaa a su kpare sͻgelaa.